Hanyoyin da zaka bi don kasancewa da mutane shine na parko, dan kasancewa da wasu shine na parko mutane daban-daban ne mutane abune mutane wato zance mutane kowa ne da irin shi walau zaka haɗu da mutumin kirki walau zaka haɗu da mutumin banza toh a hankali a hankali wani irin abu za kayi domin ka kasance da wasu shine na parko idan kana rayuwa kai kaɗai toh dole zaka samar da wani wanda zai zo ya zama abokin ka ko ya zamo wani abokin ka na neman kuɗi ko abokin ka na dudanar da rayuwa ko abokin ka na wurin kasuwanci ko aboki a haka a haka dai ko wani a mutane ana haɗuwa dasu kala-kala a wannan rayuwan na wato mukeee ciki. Wani irin hanyoyi mutum ze bi domin ya kasance da wasu? Na parko idan kana san ka kasance da wasu wasu al'uman daban ba al'uman da kake tareda su ba wani irin hanya zaka bi hanya na parko shine; zaka iya kazo ka zauna kabi kasuwanci a cikin wannan al'umman da baka sansu ba suma basu sanka ba zaka iya kazo ka kapa wani kasuwanci wanda ze janyo hankulan su dalilai idan suka janyo hankulansu suka suna ganin wannan abin daga ke kake kawo musu kuna kasuwanci a tsakanin su a hankali a hankali ze sa wa'innan mutanan zaka dinga kasancewa tare da su a koda yaushe sabida mene? kun ƙulla wani kyakyawan alaƙa wanda kuke kawo ma junanku cigaba cigaba ne kazo da musu da cigaba da kasuwanci a pannin noma ko kazo musu da kasuwanci daya ciɓanci hanya na yadda za'ayi ayi safaran kayan abinci ko kuma kazo musu da wani hanya wanda ze dinga kawo musu canji a koda yaushe ko kuma kazo musu da wani kasuwanci wanda zasu dinga su sa kuma su kwasa toh a haka a haka dai zaka iya idan ka zaka iya ka je ka kasance da wa'innan zaka iya kaje ka kasance da wa'innan duka kuma al'umma ne kuma al'umma ɗaya ne zaka iya inka shiga cikin wannan al'umman ka irin abinda zaka musu ka janyo hankulansu domin ku kasance tare

um idan an tambaye mu irin gudunmuwa muke bayarwa autar anguwan mu zan bigi ƙirji ince sai dai muce yana iya daidai a yanda da kuma irinna so na farko abinda zan um zan gaya idan aka min wannan tambaya shine zanyi zanyi koƙari in nuna wa mutane da irin abinda ya kamata suyi domin suma su gudanar da tsaptar anguwansu toh me zanyi nace nake cewa a wanna gaɓa nake cewa zan ɗin wanda labari wanda ze sa kowa ya ampana akan wannan magana na parko shi gudanar da tsapta na anguwa abune mai kyau abune wanda ya kamata a ce ana yin shi abune wanda kowata al'umma ya kamata suna yin wannan abu na gudanar da tsaftar anguwa sabida me baka da daya pima wannan anguwan da ake zaune sakamakon mene inde zaka dinga yin tsaptan wannan anguwan naka toh zakaga al'umma daban-daban suna da kowa suna shigo muku da al khairai sakamakon anguwan ku duk in za'a shigo ba'a ganin datti ba'a ganin kwatanni iri-irin dai haka dai da ze dinga sa al'umma su dinga za wanda wannan anguwan sunpi wancan toh suma a hankali a hankali in aka ji wannan anguwan sunfi wancan suma wa'innan zasu ji haushi suce mumu karyane muma ba'a pi mu ba zamu pito da wani hanya toh ampanin wannan labari da zan bayar kenan na parko idan zan tsaptar anguwan mu na parko muna haɗa wani kwari'u wani muna haɗa wani ɗan karamin em kwaryar taro ne tsakani na tsakanin mu da mutanan da suke cikin wannan anguwan na zauna a anguwanni daban-daban a cikin a cikin a cikin ƙasannan um kowani um kowani anguwa indai zan zauna toh akwai wani abu da nake samar wa wanda ze sani ni idan na tafi na tapi ba wai na tapi a banza bane na bar musu wani abu da ze dinga kawo musu cigaba kuma wanda zasuji daɗin shi ba ga su ba har da ƴaƴansu da zasu haifa a nan gaba indai har suka ɗaura su akan na tsaptar anguwa sabida me tsaptar anguwa a kaji ma wannan kalma na tsaptar anguwa kasan cewa mene abune abune mai kyau abune wnda ya kamata ace anayi kuma indai kana yin shi ba zaka dinga samun matsala a tsakanin ka da al'umma ba

Idan na fahimci wannan tambaya nasan ana nupin wane muke taimaka daban-daban a cikin wane ake taimaka kuma wasu irin mutane ake taimaka toh na farko taimako abune wanda ko wani al'umma ya kamata ace suna yinshi sakamakon mene shi taimako kaman wani abune wanda idan kana yinshi zaka sake farin jini a cikin al'umma za'a sa ko wasu ko wane al al'umman da zaka je ka shiga ka zauna da su zesa zasu dinga yin farin ciki da kai wani irin taimako kenan? kaga kaman akwai taimako kala-kala akwai taimako na gajiyayyu a akwai taimako na masu na wanda zaka ga gashi yazo yana buƙatan yanda za'ayi yayi karatu akwai taimako na yanda za'ayi wannan gashi bai da lafiya akwai aikin da za'a mai ko akwai wani abu da za'a mai wanda ze sa ya parpaɗo ya dawo ya cigiba da rayuwa kaman yanda kowa yake yi ko akwai taimako ana bada wani zaka ga um gurgu ne baya yana buƙatan abin hawa da ze dinga zuwa duk wurare sabida shima ba rago bane amma mene wani wurin idan yace zeje beda abinda ze hau ta yuwu yana zaune a wuri ɗaya ne beda mai bashi beda kuɗi beda abinda ze samar yaje wannan inda zeje ɗin mene kenan shi taimako a ana yinshi a koda yaushe sabida mene koda bakayi taimako wa ɗan uwan ka wanda kuke irin kuna kunaaa kuna ahali ɗaya ko ace ɗan uwanka irin wanda ba ahalinku ɗaya ba amma kuma mene akwai abinda ke tsakanin ku na alaƙa mai kyau tsakanin ku indai yana buƙatan taimako toh lallai lallai ya kamata ka taimake shi sakamakon mene naga kaman masu irin zance masu kawo taimako a pannin karatu inajin ba wanda yake wa'innan kawo taimako mai ampanin karatu babu wanda zeyi kuka da su sannan babu wanda zece wannan abun da sukeyi ba daidai bane sabida mene suna yin abinda ya kamata suna yin dai dai dai dai abinda ake sakamakon mene indai mutum yana yin abinda yake so a cikin al'umma na taimako to ya akwai al'umma zaka ga suna marmarin in ya tafi ba za'a ji daɗi ba sosai.

Ana nufin mene menene ma’anar bayarwa ga wasu kuma ta yaya ake aikata haka. Toh bayarwa ga wasu kuma ta yaya ake aikata hakan kamar abu ne guda ɗaya zance zuwa biyu. Bayarwa me ake nufi da bayarwa, bayarwa shine ka ɗauki abinka ka ba ma wani. Ina jin wannan kaɗai na fahimci mutum ya gane. Ko kuma wani ya ɗauki abinka ya ba ka ko kuma kamar ka ɗauki wannan ka ba ma wannan, ko kuma wannan ya ɗauka ya ba ma wannan. Duk mene? Duk abu ne guda ɗaya. Bayarwa ga wasu su waye kenan? Kamar a ce ka ba mai neman taimako ka ba ma mabuƙaci, kamar a ce kana son abu na tambaye ka to bani. Toh an ba ka, shine abin da ake nufi da bayarwa ga wasu. Toh ta yaya ake aikata hakan? Ana aikata hakan ne mene sakamakon ko in ce yadda ake gudanar da hidima na yau da kullum ake gudanar da haka. Hidima na yau da kullum ke gudanar da hakan har a sami bayarwa ga wasu su ma su ba ka. Sabida mene? Sabida su sami abin da ka bayar ko kuma kaima ka samu abin da suka ba ka. Yawwa, shine bayarwa ga wasu um shi bayarwa ga wasu abubuwa ne daban-daban. Ta yiwu zaka bayar da taimako ne, ta yiwu zaka ba da kuɗin makaranta ne, ta yiwu zaka ba da kuɗin gona, ta yiwu zaka ba da kuɗin siyan abu kaza, kuɗin siyan… ko yawanci abin da aka yi bayar da shi shine kuɗi. Bayan an ba da kuɗi se kuma ka dawo. Ana ana gudanar da haka ne na yau da kullum, hidima na yau da kullum. Wani iri kenan? Ta yiwu kana sana’a abu kaza, toh dole akwai zaka bayar kuma dole za a ba ka. Shine zaka bayar kuma za a ba ka. Bayan an ba ka kuma kaima zaka bayar, kuma wanda ka bayar mawa ɗin shima ze bayar. Toh fa haka, shi haka ake gudanar da ba ma wani.

um Yaya ana nupin yaya mu yaya kakeji idan ka ziyarci wajan um ibadu? Kuma wasu hanyoyi wasu irin um banbance banbancen abubuwa ne ke sa kaji hakan? um Toh idan kaje wurin ibada wurin ibada duk abinda aka ce ibada ibada dai ko wane ya na yin shi duk wani mutum ya na ibada walau musilmi ne walau kirista ne walau pegan ne, duk dai ko wane da irin al'adan gudanar da ibadan shi kaman duk wani abu akace ibada shi ibada ana yinshi ne sakamakon mene? Idan ana neman biyan buƙata toh lallai lallai mutum indai ya na neman biyan buƙata toh lallai lallai se ya ziyarci wurin ibada. Wurin ibada za ka ji indai da shiganka wurin ibada za ka ji wani annashuwa da farin ciki wanda baka taɓa wanda ba um, ba'a in ka shiga cikin mutane kake jin shi ba sabida mene? Wuri ne keɓaɓɓan, wuri ne mai daɗi, wuri ne mai annashuwa, wanda mene shi, duk wuri da aka ce wurin ibada ne toh ana koƙarin yanda za'ayi a ƙayata shi, ana koƙarin yanda za'ayi a samun abinda ze ƙawatar sabida mene wuri ne mai tsarki um. Akwai ibadu kala-kala, ana yin ibada kala-kala da masu yin ibada na wannan, akwai masu yin ibadan musulunci. Kowane da yanda suke gudanar da ibadan su akwai masu yin abu kaza sabida mene? Shi ibada ana yinshi ne sakamakon mene? Ya zama dole duk wani mutum wanda yake raye toh ya na gudanar da ibada, ibadan nan ko kala-kala ne wannan ibada inka shiga wurin ibada kana jin wani ni'ima da farin ciki wanda kai kanka baza ka so kabar wannan wuri ba sabida irin daɗi sabida irin da suke cikin wannan guri ɗin sabida mene? wannan wurin, wurin ibada ne duk wani abu nan jindaɗi da menene da kyau da ƙawata wuri za'a samai sabida mene wurin ibada ne wurin neman biyan buƙata ne.

Mene muka pi jindaɗin. muka pi jindaɗin ziyartar kasuwa. Toh kasuwa wuri ne wanda babu abinda babu shi, duk abinda aka ce ma kasuwa. kasuwa ne wuri ne wanda komi akwai duk wani abinda ka nema ka rasa duk wani abinda ya shige ma in kaje kasuwa zaka samu shi. Kasuwa me ake nipi, ana nipin komi da komi ana siyarwa a cikin kasuwa zaka samu masu saida kuɗi. um bada kuɗi, zaka samu masu sai da ruwa, zaka samu masu sai da abinci, zaka samu masu sai da kayan abinci, zaka samu masu sai da kayan masrupi zaka samu masu sai da masu sai da sutura wanda zaka sa zaka samu masu sai da, sabida kasuwa kala akwai ma akwai a um kasuwanci kala-kala wanda kowane ya zaɓan ma kanshi wanda indai kaje kasuwa zaka sami mutane daban-daban wanda suke gudanar da kasuwanci. Toh abinda yasa um ake zuwa kasuwa shine in dai zakaje kasuwa toh da wuya kaje kasuwa baka samu abinda kake so ba abinda ake jin dadin zuwa kasuwa kenana sabida mene akwai shaguna akwai shago shago wanda suna sai da wasu abubuwa daga cikin abubuwan da suke cikin kasuwa um shi kasuwa komi komi da komi ya tattarune ya haɗu a cikin kasuwa komi akwai a cikin kasuwa babu wani abunda babu shi a cikin kasuwa komi akwai amma kuma mene, idan um akwai ɗin me yake nupi? shine yake nuna cewa wannan akwai ɗin shine a cikin kasuwa akwai komi da komi akwai shaguna um ta yiwu wannan shagon yana saida abu kaza wanda ake ji dashi a cikin kasuwa ya zaɓi wani abu wanda ƙilan al'umman da yake ciki ze je asu kuma abunda wasu se kaje kasuwa ne zaka sami um mai daɗi da biyan buƙata sabida mene? shi kasuwa biyan biyan jindaɗi shine biyan buƙatan zuwa kasuwa sabida menene jindaɗi shine idan kaje kasuwa ka sami abinda kaje nema shine ka biya buƙata shine se zaka dinga jin daɗi sabida mene? a koda yaushe ka ka za kuma ka samu.

Aka ce menene hanyoyin buɗe asusun banki hanyoyin da mutum ze bi wajan buɗe asusun banki shine na parko, abune na parko shine mutum dole ya kasance ya kai shekarun da ake buƙata wajan buɗe banki shine abu na parko, na biyu ka kasance kana da wato kasance kana da um or wani abu wanda ze me ake buƙata wajan buɗa banki na parko ana buƙatan kuɗi, na biyu ana buƙatan um katin ɗan ƙasa, na uku ana buƙatan takaddan uta na wato gidan da kake. Toh indai idan mutum ya kai lokaci aka ce yanzu gashi ya kai shekara sha takwas shine dai da dole mutum ya kama hanyan girma shine watan sha takwas zaka san yanda za'ayi kayi ƙoƙari ka je kayi katin ɗan ƙasa bayan nan kuma za kayi ƙoƙari kaje indai har ana ana baku wuta ana ansan kuɗin wuta na gidan ku toh akwai wani takadda da ƴan wuta ƴan wuta suke bayar wa na mene tabbatar da cewa ka biya ko kana biya ko a baka ana buƙatan ka biya toh um wanne ake so wanda suka bayar a matsayin mene ka biya kuɗin biya ka biya kuɗin wuta shi ake so sannan mene se kuɗi wani irin kuɗi kenan wannan kuɗi shine jeyi ampani wajan mene a buɗe maka wannan asusu ta yiwu wannan asusun da aka buɗe yana buƙatan a samai kuɗi ko kuma ta yiwu um takamamman ampanin ma abinda yasa aka buɗe shi asusun sabida menene ka saka kuɗi sabida su banki wani ma abune ma'aji ma'ajiya ma'ajiya na me Ma'ajiya na kuɗi shine taƙaitaccen bayani da zanyi akan wannan.

Aka ce menene kwakwalwan da kuka pi gogewa da abu a cikin makaranta. Toh kwakwalwa kwakwalwa tana ɗaukan abubuwa da yawa shine mene? Na parko, takan goge wajan paɗan da malaamai zasu maka akam hidima na rayuwanka, za suma paɗa akan asamen wannan wato aikin gida, ko aikin aji, ire-iren wa'innan dai sune mutum baze wanda ya goge akan sanin su kuma baze taɓa mantawa da shi ba sabida mene? shine abinda dole in dai mutum yana makaranta yana karatu dole yasa wa'innan kalmomi na wato haƙuri da kuma jaddadawa da kuma gudanar wa sune wa'innan a takaice wato abinda aka pi gogewa da su a daga cikin makaranta. Ire-iren haka sune zaka zo ta yiwa aji kwakwalwan ka yapi gogewa a wannan darasi ta yiwu kuma wancan yaoi gogewa akan wannan darasi toh shine wato abinda zaku ajiye kuyi ampani dashi wajan samar da mene? Wajan samar da gogewa a tsakanin cikin wato maakaranta mene kenan? Shine idan har kuma gudanar da irin wannan abu abune wanda mene em ka taimaki kanka ka taimaki wanda kuke tare da shi sabida mene ka goge akan wannan hidima akan wannan darasi shima wancan ya goge akan wannan darasi toh haka ake so dai a dinga gudanar da bin. Sabida mene? S hi gogewa a cikin makaranta da kuma abubuwanda mutum yake so a cikin kwakwalwan shi shine ta yiwu wannan yana san darasi na turanci ta yiwu wannan yaan san darasi na naa lissapi ta yiwu wannan yana san darasi na hangen nesa ta yiwu wannan yana san darasina wato kala kala ne dai darasosin kowanne da irin wanda yapi so

Makiyaya haƙƙokin ciyar da dangin ku na kusa wanda kuke a tare da su suke kusa da kai ya ake siyar da su wato yaya yaya kuke ciyar da lokaci mai wato yaya kuke ci da lokaci mai kyau tare da ɗan uwan ku na kusa ko ince ahalin ku na kusa na farko ahali, idan aka ce ahali ana nufin wato wani wata al'umma guda ɗaya wanda mene duka abin dai duka abu ɗaya ya yi su mene kenan akan samu ai a taƙaice a tarihince zan ce akan samu mutun yazo wuri kaza inda na zauna sai ya samu mata yai aure bayan yai aure ze haihu haihuwan nan na shi shikenan ta yiwu ya haifo ma ƴa ko abu a haka a haka sai a haɗa bayan ya haifa a bayani sun haihu su ma sunyi aure sun haifa su ma waƴannan wanda aka aure aka haifo su su ma zasu tare a haka a haka a haka har a samar da wata wata al'umma mai zaman kan ta a abu shi ne abinda ake nufi da abu sannan abinda ake kashewa ta yiwu zaku haɗa wani ƙwarya-ƙwaryan zama tsakanin ku da ahalin ku ta yiwu zaku yi akan cigaban ku ne ta yiwu kuma zaku yi akan hidiman ku ne ta yau da kullun to a haka a haka dai kowani dai da irin abinda yake yanda yake kashe time yanda yake kashe lokacin shi tare da tare da wato ƴan'uwan shi sabida mene be da wasu wanda suka fi mai waƴannan ahalin shi da yake tare da su sabida mene ahali wasu al'umma ne wanda mene abinda ya yi ka, shi ya yi ni, shi yai wancan, yai wancan, yai wancan, yai wancan, sakamakon mene an haɗu tsakanin wannan da wannan sun samar da ahali shi ne abinda ake nufi da wato ahali shi kuma kashe abu ɗin yakan kama ne kai kaine babban a cikin ku a cikin family, a cikin ahalin ku to dole akwai wani nauyi da zai hau kan ka, dole kuma ka yi wato a matsayin kana babba.

um idan na fahimci wannan magana abunda aka nufi wasu abubuwa ne daban daban wanda suke kawo mana suke sa mana ƙwarin gwiwa akan sana'an da ya kamata muyi toh sana'a dai kowani mutum ya kan kasance yana da abun da zai yi yana da abunda zai dinga kawo mai kudi abunda ke ƙara ƙwarin gwiwa, kai ne kana zaune ba kada wani abun da zakayi ba ka da wani hanya na kawo wanda zai dinga kawo ma kudi toh dole wani lokaci idan kana zaune da wani zaka ga shi yana rayuwanshi baida matsala na kudi baida wani matsala na karatu baida matsala na abinci baida matsala na abu wasu zaka ga suna rayuwansu lafiya lau basuda matsala wa'inda suke samun ƙwarin gwiwa sune wainda basuda abun yi basuda abun da zai dinga kawo musu kudi suna da matsaloli daban daban toh daga nan idan suka ga yanda sukeyi sai su dinga samun kwarin gwiwa suma daga nan sai su fara tunanin mene zasuyi mene ya kamata suyi mene ya kamatasu futo dashi na ƙashin kansu wanda zai kawo musu cigaba mene wanda idan sunyi zasu amfana na kasa da su su amfana ƴaƴansu da jikokinsu da wa'inda za su biyo bayansu har su raɓe su suma su samu abundazasu samu, toh idan akayi haka aka samu wannan ƙwarin gwiwan toh a hankali a hankali ire iren wa'innan mutanen da basuda abun da za abunda zasuyi sune zasu shugo suma su samu ƙwarin gwiwa har su nemi abun da za suyi su taimaki kansu su taimaki al'umma asamu cigaba har a kawo ma al'umma cigaban da ake so saboda yanzu rayuwan da ake ciki yanzu rayuwa ne na me ka samu me na samu me zaka bayar me zan bayar mu zo mu hadu mu taimaki kan mu da kanmu ba sai munjira wani yamana bah ba sai munjira gwamnati ta mana abu ba sabodan gwamnatin da kanta ita da kanta tace mutum ya tashi ya nema kar ya dogara da ita mutum ko ko dan wannan maganan mutum ya kamata ya samu ƙwarin gwiwa da hanyoyi daban daban da ya kamata ya fitar ma kanshi wanda zai dinga kawo mishi wasu kuɗaɗai da ya kamata su dinga shigo mishi su dinga fita aboda asamu a kashe ma arziki to akwai wa'inda basuda wannan tunaninda zai dinga kawo musu amma suka ga wasu nayi za su samu kwarin gwiwa har suma su shiga wannan abu.

Idan na fahimci wannan tambayan ana tambayane akan wani irin ƙalubale muke fuskanta a layin ayyukanmu da mukeyi yi na yau da kulum toh aiki dai kala kala ne wani yana wannan aikin wani yana wannan aikin kowa dai da aikin da yakeyi Kuma kowani aiki dama akwai ƙalubale akanshi wani zaka ga ƙalubalen wani zakaga yana aiki yana dinkine kalubalenshi dashi da kostomominshi ne masu kawo mishi aiki, wani Kuma zakaga yana gyaran mashin ne shima kalubalenshi tsakanin gyaranshi ne ko maʼaikatan kostomominsu masu kawo musu aiki, wani Kuma zakaga yana gini ne wani zakaga yana mai gini zakaga yana Fuskantan ƙalubale na kayan aikinshi, wani zakaga ya kasance kayan aikinshi ba mai kyau bane wani Kuma yakasance gashi aikin Amma Kuma sai ya kasance ikin da yayi sakamakon wannan kayan aikin da ya da aka samar mai marasa kyau aikin da yayi ai ya ƙi yin inganci Har a yaba mai ace wannan aikin da kayi Yayi har a a wannan dinshi biyashi abunda yakeso sakamakon haka Idan Bai samu yayi aikin nan Sakamakon waƴannan kayan da aka samo mai marasa kyau Idan Yayi aiki ya gama akaga wannan aiki baiyi yanda akeso ba a nan wurin haka ansamu matsala sakamakon wannan kayan da aka samar me Kuma dai inka fahimta laifin ba na mai shi bane wannan ma ƙalubale ne Kuma sannan Idan ka dawo akwai wayanda suna aiki akan akan irin suna aiki a irin hidimomi na waya haka waya haka wasu su na aikinsu kowani irin aiki dai da akwai irin ƙalubalen da ake fusƙanta da irin abubuwanda yakamata mutum ya kiyaye yauwa shi ƙalubale a kowani irin aiki da mutum zaiyi dole yana tattara da ƙalubale ƙalubale nan ko menene ta yiyu abunda kake aiki dashi kake samun Kudi Kudi akwai lokacin da ka ga kamar zamanin da muke ciki na hauhawa farashi ta yiyu wani in ya ma fadi Ga shi ga kayan aikinda yake anfani dashi kostomominshi in ya gayamusu ba kowa ne zasu yadda ba.

wannan ana magana ne akan wani irin tasiri muke fuskanta wani irin abu muke abu ta fuskar rayuwarmu ta yau da kullum toh duk wani abu dai akwai tasiri da Kuma ƙalubale? Da mutum yake fuskanta a hidimominshi na yau da kullum ta yiwu yau zaka tashi kasamu abunda kakeso ta yiwu gobe zaka tashi bazaka samu abunda kakeso ba to wannan shi ake kira yau da gobe Idan kana noma ne ne yau zaka tashi kaje gona gobe bazakaje gona ba ta yiwu Idan kaje gonan nan zaka samo abunda zaka ci Har ka ci da iyalinka Har ka ce da wani ma wanda keda neman taimako wanda ke kusada wato irin haka sakamakon idan hakan ya faru sanadiyyan haka sai kaga an tabbatarda wani abu wanda keda irin rayuwa yakeda abu na yau da kullum na jeka ka dawo samu wani abunda kakeso na me ka samar me kayi? Wanda zai wannan dinka mene kayi abu yau da kullum kuma yau da kullum dai ba karya bane muhallinka da wani wannan dinka dole akwai rayuwa na yau da kullum wanda ake yinshi yau kaine gobe ba kaine in yau ka samu gobe ba zaka samu bah in yau ka samu gobe ka samu jibi ka samu sai ka ga rana daya ne bata samu bah rana ɗayannan daka tsallake sai kaga shagargari ma ka samu shi kanshi Allah ya ce ka ta shi in taimake ka Indai ka tashi kayi abunda ya kamata toh zaka samu abunda kakeso Amma in baka tashi taimaki kanka ka yi abunda ya kamata ba toh bazaka samu abunda kakeso ba sakamakon haka shine muke tabbatar ma mutane akan rayuwa na yau da kullum yau samu ne gobe rashi kamar ace kamar rayuwa da akwai wani abu da ake yayinshi a waya faɗi da kuma nasara haka rayuwan take wato tafiya a yanzu yawwa

In na fahimci wannan tambaya ana tambaya ne a kan idan mutum ya tashi yana zaune a gida kuma kawai ya ji gidan ya fitan mai a rai ba ya son zama a wannan gidan kuma wani hanya ne ya kamata ya sabida ya samu canjin wannan gidan. To, shi gida duk wani mutum zama da zai yi akwai inda mutum zai zauna na dindindin ta yiwu to wannan gidan da yake zaune dama can ba nashi ba ne, ko kuma rayuwa na yau da kullum an zauna an zauna ana haihuwa ana a ƙaro wannan a ƙaro wannan sai kuma a hankali ta yiwu gidan ya yi kaɗan ta yiwu gidan kuma ya yi yawa ta yiwu gidan ya yi girma. Amma inda ake samun irin wannan yawanci waƴanda suke wannan din gida za ka ga gidajen da suke zaune ko dai na haya ne ko kuma an ba su aro su ne suke fuskantan irin wannan su ji kawai sun gaji da zaman gidan su ji gidan ma da suke zauna ma da ma can ba nasu ba ne, to kawai gwanda su samu canji sabida kar a gaji da su tun kafin a nuna musu cewa inda nan, nan inda kuke zaune ba naku ba ne. Ku tattara i naku i naku ku kama gabanku. To ka ga a nan ma ba a samu abunda ya kamata ba wato a wannan ɗin hidima na rayuwa. Sannan shi canji yakan zo ne lokaci ɗaya ta yiwu yana rayuwa a wannan gida kawai ya ji baiso ta yiwu akwai wasu abubuwa da ya samu ne wanda za su nuna mai, wanda suka sa mai ƙwarin gwiwan ya kamata ya canja gidan da yake zaune. Kuma gida du wani mutum wanda yake rayuwa dole sai ya mallaki gida, barin ma in kana da iyali, kai koda ba ka da iyali akwai gidan da ya kamata dole sai ka mallaka wanda muhalli shi ne mutuncin mutum. Idan ba ka da muhalli ba ka da mutunci a idon kowa za a dinga ma kallon kamar kai dan bola ne a dinga ma kallon kai kamar kai ba ma ka san ma inda ma rayuwar ma ta ma dosa ba a hidimomin na irin rayuwa haka haka sabida shi rayuwa kowane kowane kowane ka gani yana da muhalli da wurin zama wani kuma bai da shi yana rayuwa ne kawai wani to dole sai ya nemi muhalli wani kuma canji ne yakan zo mai lokaci daya ya ji kawai yana son ya canja ya gaji da wannan gidan.

na fahimci wannan tambaya ana tambayan a bayyana wani irin wani irin buƙatu ko ince in na fahimci wannan bayyana yanda ake tabbatar da cewa ana biyan buƙatun ko bukatu ko na yau da kullum toh shi buƙatu na yau da kullum kamowa takeyi wannan zai tashi yanada buƙatan abu kaza wannan zai tashi yanada abu kaza Shiyasa akace Allah daya gari banban kowanne yana da wannan dinda yakamata ya samar ma kanshi wanda zai dinga kawomai anfanu da abu to yanda ake ganewa mutum Idan Yayi aiki baya nuna cewa wannan abun da yayi yana nuna cewa shi yayi ne don abu mutane ne zasu gani su gane cewa wannan abu da mutum Yayi, yayine domin kanshi yayine domin abunda zai samu ya samu ba tareda ya samu wani matsala ko wani abu dai wanda zai sa wannan abun Bai yi abu akanshi a kullum ba yau da gobe dai sai Allah Kuma duk abunda Mutum zai yi yasandai me ya kamace shi yasan me yakamata Yayi kuma duk abunda mutum zai yi yanayinshi ne domin ya samu anfanu Wani yana yi ne saboda a yaba mai wani yana yi ne saboda ya samar ma wani cigaba wani kuma yanayi ne saboda ya samar ma kanshi da kanshi cigaba shi cigaba zuwa takeyi lokaci daya inka samu cigaban shikenan kai ka riga ka tafi kenan sai ka nunama wani wanda yake yake buƙatar cigaban shima a nunamai cewa bi hanya kaza bi hanya kaza yi abu kaza irin wannan bi abu kaza irin wannan toh wannan abun da zakayi shine zai nunarma ma mutane dacewa gashi ana samun abu mai anfani a yau da kullum a rayuwanka na wato yau da kullum saboda duk abun da ka ga mutum yana abu akanshi yana yi ne saboda saboda ya samu abunda ya kamace shi saboda ya cinma abunda ya dace a rayuwanshi. Inaji wannan shine bayaninda zanyi akan abu na yau da kullum da ake fuskanta.

Idan na fahimci wannan, ana tambayan ana tambayane akan wani irin alʼada ne wani irin al'ada ne dakuma me anfani wanda mukeyinshi lokacin bukukuwanmu. Toh Idan kana bangaren hausawa ne, akwai abunda akeyinshi a lokacin um biki shi ne wato ranar daura aure Amarya takan fito da ita da kawayenta da ango da abokanshi a hadu a nuna ma juna sanayya a nuna farin ciki a tattare da rayuwanda ake, wato da ake ciki. Saboda shi aure wani abu ne wanda duk Idan zaʼa yishi sai an samarda wani abu mai mahimmanci a lokacin biki, um kamar lokacin bikin hausawa abu mai mahimmanci wanda ake bada shi shine sadaki, sadaki shine abu wanda yafi kowani abu mahimmanci a bikinmu na hausawa.A bikin Kuma ba filatanai za kaga akwai wani wasa da suke yinshi wai shi Shaɗi wannan shaɗi akanyishi ne sakamakon kafin bikin, ko ince Ranan biki akan samu wasu mazaje a samu wasu ƙarfafa a samu wasu jarumai suyi wasan shaɗi wannan wasan shaɗin Kuwa akan yishi ne akan ango toh shi ango shine ya riga ya cire tuta zai aura wannan matan shine zaʼayi wannan shaɗi akanshi, wannan shaɗi ko ya akeyinshi?. Anayinshi ne abude baya,a cire riga a daga Hannu sama? ka riƙe madu, ka riƙe madubi sama ka rinka kallon fuskanka a samu Sanda a kusa dakai rangel kenan da ake kiranshi da fillanci yanda suke kiranshi wanda da ka danyi wani dan motsi haka ko kayi kuka zaʼa gani tacikin wannan madubin, sannan wannan madubin akwai wani lakani ajikinshi, wannan abu mai anfani da akeyi lokacin aure shine ana samarda abincin da zaʼa ci, sannan ana samarda abunda yakamata a samar bayan biki wanda bazaʼazo ana shan wahala ba a cikin zamantakewa, sannan a samar da abunda ya dace da ayishi, sannan a samar da wani abu wanda zai kawo abu akan cikin wannan abu wanda zai samar.

Idan na fahimci wannan tambaya ah akan tambayane taya yajin aiki yake yake shafar ma'aikata da kuma tattalin arzikin mu na dake amfani dashi to yajin aiki abune da yake kamawa ake yinshi ba dan rai naso ba, ba kuma dan ankai ayi wannan yajin aikin aba shi dai yajin aiki anayi ne sakamakon kodai ma'aikaci ma'aikata baa biyan su hakkin su na aikin da sukayi ko kuma a'a abinda ake biyansu yana masu karanci sakamakon hidima na yau da kullin yana masu tsada wani abun yana fin karfin suyi wani abun yana masu wahalan yi sakamakon haka ne sai tattalin arzikin ma gaba daya sai ya shafe shi shi kuma tattalin arziki ana samunshine kamar a misaliyajin aiki kamar ma'aikatan force su ba damar suyi yajin aiki amma a zamanin mu na yanzu ma'aikatan force suna yajin aiki ma'aikatan akwai wadanda bai kamata ace sunayin yajin aiki a rayuwa mu ah aikn da akeyi na yanzu ba gaga na farko malaman makaranta bai kamata suna yajin aiki bah likitoci bai kamata ace suna yajin aiki ba ma'aikatan force bai kamata ace suna yajin aiki ba idan malaman idan malamin makaranta ya tafi yajin aiki ya bata karatun dan dan wani ta yiwu shi yayan shi suna makarantan gwamnati ne ta yiwu shi yajin aiki yakan faro ne daga gwamnati kuma kaga malaman makarantan gwamnati idan suka tafi yajin aiki yawanci yayan su bawai suna wannan makaranta ne na gwamnaiti ba wasu na chan makarantar kudine kudi suke biya a koyar masu da yayan su kuma suna nan su wadannan yayan wasu da suke koyarwa basu samar masu da wannan abu mai kyau ba kenan saboda masu tafiya yajin aiki basu koyar dasu ba ga yayan su su kuma suna makaranta sannan likitoci likita bai kamata a yanayin yajin aiki ba sakamakon shi likita a koda yaushe mutum ne wanda ake bukatar shi a cikin al'umma koda yaushe ya kasance yana kan aiki sabida rashin lafiya kamowa take ta dauro yauwa

tambaya a kan tayaya zanga-zanga yake tasiri a kan tattalin azziƙi. Shi dai zanga-zanga abu ne wanda bai kamata ace anayin shi ba, abu ne wanda kai ya kamata ayi, kuma bai kamata ayi shi ba. Me ke kawo zanga-zanga, idan gwamnati bata yin abunda ya kamata um suna yin abinda be dace da su yi shi ba, suna yin abinda be dace da su aiwatad dashi ba, sakamakon su shi wannan zanga-zangan da za'ayi ta yuwu wasu sun fito da wani zuciya ne daban, ta yuwu wasu sun fito ne domun sui ɓanna, ta yuwu wasu sun fito ne domin su cutar da wan da wani, ta yuwu wasu sun fito ne domin su cutad da wani, ta yuwu shi zanga-zangan ma gabaki ɗayan shi ma shi zanga-zangan kala-kala ne, akwai zanga-zanga na lumana, akwai zanga-zanga na tashin hankali, yawanci zanga-zanga na lumana a kan yishi ne sakamakon ma'aikata ba'a biyan su abunda ya kamata, ko kuma su masu biyan ma'aikatan suna yin abinda be dace ba, sai a musu zanga-zanga na lumana, a kan yi zanga-zanga a ma'aikata, a kan yi zanga-zanga a duk ƙasa gaba ɗaya, akan yi zanga-zanga a wurin neman kuɗi. Toh, zanga-zanga na ƙasa gaba ɗaya abunda ke kawo shi shine gwamnati, suke janwowa ake musu zanga-zanga sakamakon sunayin abunda bai kamata ba. Shi kuma zanga-zanga na ma'aikata, a kan samu kilan ta yuwu zanga-zangan nan abunda ke kawo shi shine shugaba a wurin ma'aikata ko kuma a samar da wani shugaba wanda be san me yake yi ba, kuma su wa'innan ma'aikatan da suke ƙarƙashin sa suna da buƙatar a musu canji na shugaba, ta yuwu yana mugunta musu, ta yuwu yana zalunta musu akan abinda sukeyi, ta yuwu kuma abunda wannan abunda yake musu ba shine abunda ya kamata da yai musu ba, shine zaka ga wani lokaci ai wannan ai wannan, wasu suce wannan wasu suce wannan, dud dai a hakan dai shi dai wannan abun yakan kawo tsaiko a cikin tattalin azziƙin mu dake na nan naje na nan ƙasan mu da muke ciki. Sabida shi gaba ɗayan shi zanga-zanga ba abu ne abu ne wanda ya kamata idan anayin abunda be kamata ba abu ne wanda ya kamata ayi shi.

Inna fahimci wannan tambaya taya muke tunkarar kalubalaida kuma da kuma cigaba na rayuwa to kalubalai duk wani abu da mutum yake nema sai ya fuskanci kalubalai sannan zai samu nasara akan wannan abu a hankali a hankali indai yana fuskantar wannan kalubalan shine zai kara mai dama ya samu abinda yake so har yayi abida za'ayi alfahari dashi ya tsaya da kanshi babu wani abunda zai je ya dawo a rayuwar shi na yau da kullin sabida abinda ake kira da kalubalai da kuma da kuma wato da kuma samun nasara akan abinda ake hako shi kalubalai akwai abubuwan da suke faruwa wani yana aikin gwamnati wani kuma yana sana'an shi na hannu sana'an gwamnati akanyi shine domin a cinye jikin ka a kashe ma zuciya sabida bazaka iya nemo indai ka riga ka baro aiki shike nan kila ma wani aikin ma idan kai kai kenan za kai ta zama kai ta masu kaita masu abu kai kenan bazake tsaya da kafanka ba kuma yanzu kasuwanci shine yake ci ba wai wato aikin gwamnati ba indai zaka fito ka zama dan kasuwa ka fuskanci kalubalai kala kala to zakai zaka samu nasara akan abinda kasa a gaban ka sakamakon shi wannan abun da zaka sa a gabanka wanda idan kana idan kayi shi ba wani abu bane wanda zai abune wanda zai dinga kawo maka ci gaba da kuma abu wanda zai daure har wasu su zo su amfana da kai har ka samu abinda kake so shi shi kuma abu da ake kira samun abinda ake so shine kaine kayi abubuwa kala kala kayi abubuwa kala kala to a hankali a hankali zaka samu abinda zai zamar ma mafita har ka zama kayi succes a rayuwar ka ka samu abinda kake so kayi nasara a cikin abinda kayi archeving woto a cikin rayuwan ka sakamakon haka shine abinda ake nufi a bashi ya wannan yayi wannan kowane inyayi sai ya samo daidai dashi yayi abinda ya kamata ya samu abinda yake so ba tare da an samu wani matsala acikin hidimomin shi ba

Inna fahinci wannan tambaya ana tambayan taya muke sarrafa kukaden mu na yau da kullin shi kudi abune wanda dole dama indai kasan wahakar dakai ka samar to dole kasan wane irin amfani ya kamata kayi dashi dole kasan wane irin tattali ya kamata kayi sabida kudin nan su kaima kafin wasu su shigo kuma babu yanda zaai kana amfani da kudi ba kada hanyar da wasu zasu shigo ma na yau da kullin kuma hidima na yau da kullin dole dole sai an cire kudi anyi hidima an samu abinda ake so anyi kaza anyi kaza an samar da wannan an samar da wannan kudi dai na yau da kullin anayin ana neman shi ne sabida kauda wani abu da ake magana da talauci talaci ba abune wanda ya kamata ace a cikin socity din mu ana samun shi ba sabida shi talauci abune wanda bai kamata ma ace ana samunshi ma a cikin al'umma ba sabida duk al'ummar suke zaune basuda wani hanya da zai dinga kawo masu kudi basuda wani hidima da zai dinga kawo masu kudi da zasu dinga samarwa a cikin rayuwar su to a nan ne ake samun matsala ya kasance babu wani tasgaro komene ko irin dai abubuwa makamancin dai haka irin haka kungagane sabida indai mutum yana neman kudi to dole yasan wani irin tattali zaiyi ma wannan kudin nashi ya kashe a yau da kullin sannan mutum kamar yazu a misali idan ka samu kudinka yanzu ya kamata kaje ka sawo kayayyaki duk wani abu da kasan na amfanin ka ne kaje ka siyo a aje bayan ka sawo ka aje sannan ka dawo ka aje shi sabida ya samu wannan abinda ka sabida kasan da cewa wannan abin da ka sawo kudi ka cire ka saya kuma sannan abu kasa kayi ka samu wannan abun to kaga kenan dole dole sai an samar da wani abu wanda zai ringa kawo ma mutum abu sannan ya cimma abinda yake so a yau da kullin a kowane irrin yanayi mutum ya fuskanci kanshi dole yayi abinda zaiyi tattali da kudin shi sabida kudi da ake kashewa na yau da kullin neman su akeyi kuma wani sai ya sha wahala kafin ya samu wani kuma baima shan wahalar ma haka nan ma kawai a haka nan zai samu kudi ba sai ya sha wahala ba

Ana magana... ana san amagana akan yaya soyayya take ci a cikin al'ummar mu na yau da kullum. To shi dai soyayya abune wanda um kowa na sanshi soyayya soyayya soyyaya nada dadi, yauwa. Anayin, ana gudanar da soyayya tsakanin mace da namiji wannan zai ganki wani zai sha wahala ni dai for me akwai rayuwar da nikeyi na soyayya wanda akwai wanda nike so amma kuma, ita bata sona gaskiya ta riga ta gaya man cewa ita bata sona gaskiya amma kuma ba zata iya watsa min kasa a ido ta nuna man cewa ita bata sona ba a irin maganganun da take gaya man irin abu badai zata iya fitowa tace man bata sona na ba tana jin kunyar ta gaya man cewa ba ta sona, amma nifa ina sonta. Akwai wanda zaka ga suna rayuwan su tana kina sona ina sonki wani zakaga kina sonki tana sona soyayya dai abune wanda ko wane mutum yana yinshi kuma soyayya idan bai samu bangaren shi so ba sai ya zama azaba ta yiwu namiji ne ke so ita wannan macen bata so ta yiwu kuma ita macen ne ke so wanda kuma take so namiji baya sonta haka yake kamawa shi soyayya haka yake soyayya ko wane iri ne a soyayya akwai soyayya na yan'uwa akwai soyayya na jini akwai soyayya na zamantakewa akwai soyayya na aure akwai soyayya na na wurin sana'a akwai wanda soyayyan dake tsakanin su yafi na aure akwai wadanda soyayyan da suke tsakanin su yafi na zamantakewa akwai wadanda sukan yi soyayya don su samu ci gaba akwai wanda kai in ma mutum ma yana soyayya da wani ma yafi samun daman da zai abubuwa wanda ya kamace shi har ya samu abinda yake so bai samu wani matsala ba ko ince bai yi wani abu wanda zai kawo mai wani cikas a cikin wannan dinshi na hidimomin shi na rayuwa ba, sabida shi wannan soyayya, soyayya abune wanda ake gudanar da shi kamar wasa soyayya kamar wasa ne akeyin shi kuma shi soyayya anayin shi ne sakamakon. haka dole shi dole ne shi sai anyi shi dolen dole ne ayi wannan abu abinda ake magana wato soyayya.

tambaya wasu irin abubuwa ne mutum zai kawo sabida ya sami a samu cigaba a cikin al'umma ko a cikin wannan a cikin al'ima dai da ake cikin abu to shi dai cigaba abunda mutum ya kamata ya samar shine abu na farko da mutum ya kamata ya samar shine ya kawo abunda zai kawo mana cigaba kamar a misali ya kawo sana'o'i ko kuma ya kawo aikin da za'a dinga yi a dinga samun kuɗi ko kuma ya kawo abunda za'ayi wanda zai dinga kawo ma mutane kuɗin da za su samu kudin shiga har su dinga wannan ɗin su na yau da kullum sakamakon haka indai mutum yayi wannan abubuwa to yawanci zakuga baida wani matsala a cikin hidiman shi na yau da kullun kuma baida wani damuwa akan hidiman shi na rayuwar shi indai ya samo kawo cigaba to lallai lallai cigaban nan daya kawo zai amfana ya amfanar da wani abunda mutum ya kamata ya kawo kamar a misali zai kalli wani irin al'umma yake wan irin al'umma ne yake tare da su wani irin abune zai kawo masu wanda zai zasuji daɗin shi kamar noma akwai ba al'umman da basa son noma ko ya kawo masu sana'a na irin ɗinki sana'a na na garuwa sana'a na gini sana'a na walda sana'a na abu ire iren wa'innan nan dai idan aka samar dasu kaga kamar sana'an gini idan mutum aka samar mai da sana'ar gini za'aje ayi aiki a rana mutum zai iya tashi da dubu biyar to mutum ko da me ya manta a ɗinki kuwa idan mutum ya samu kostoma da suke kawo mai ɗinki idan ya anshi dinki guda daya biyu sai ki ga mutum ya ɗan tashi da abunda zai ɗan kashe na yau da kullun wanda dai bazai dinga gagaran shi ba har ya samu abinda zai dan dinga tarawa sabida kuɗi banzan abune ko yaya kaɗan tara kuɗi ko da naira biyar biyar ne za kaga ka haɗa wani abu amma yanazu rayuwan mu na yanzun haɗa kuɗi akan naira biyar biyar gaskiya ba abu ne wanda zaka wani tara abun abun arziƙi ba yauwa shine abun dama sannan duk wanda ya samar da wani abu na cigaba wannan abun ba wai shi kaɗai ne cigaba ne zai al'umman daya samar ma cigaba maƙotan su da suke kusa da su suma in suka gani zasu shigo suyi wannan abun don su samar ma kansu da ci gaba

Ana nufin wane irin rayuwar kalubalai kake fuskanta da kuma wane irin yaya muke magance su to rayuwar yanzu da muke ciki muna rayuwa ne na rashin kudi da talauci da rashin abinci da kuma kaya sunyi tsada shi dai talauci abinda ya kawo shi gwamnati ne basu basu yinma al'umman su abinda ya kamata miye wannan abin da ya kamata su dinga yi abu ne wanda ya kamata ace su dinga yinshi wanda zai dinga kawo ma al'umman su cigaba ya dinganunar ma mutane cewa ga abinda ya kamata ayi ga abinda ya kamata ayi wanda zai samar da wani abu na cigaba sannan abinda ake fuskanta ayanzu rashin kudi rashin kudi abinda ya kawo shi sakamakon babu aikin yi matasa da abu ba suda abinyi sannan akwai abinda ake fuskanta na rashin wato tattalin arziki sannan talauci sannan sannan rashin abinci shi rashiin abinci abinda ya sa yan kasuwa ne da suka tsawwala ma kayan su kudi shiyasa wato kayan su kaya su kai tsada mutane basu isa talauci ga kuma kai abinsu kuma yayi tsada basu samun yadda suke so suyi sai wannan abin saffafra su samu su kai abu a bakin su samu abinda suke so sannan abun da ya dibanci irin wanan abun yakan kasance ana samun mafita me ya kamata ayi mafitannan shine ka tashi bakada abinda zaka ci kaje warin aiki ba'a biyaka albashi yanda ya kamata ba wane irin abu ya kamata ayi wanda zai kawo ma mutum abu wanda zai kawo rayuwa a kanace kowane yana samun abinda yake so shi cigaba akan samar dashi ne sakamakon ka tashi bakada abinda zakaci to sai ka fita tunda su gwamnatin sun kasa samar wa mutane abinda zasuci sun kasa gaya ma yan kasuwa da suyi abinda ya kamata

in na fahimci wannan tambayan ana tambayan ya mutum yake ji game da siffofi na jinkinshi da abu to shi dai suffa na jiki mutum ko yaya ya tsinci kanshi a haka nan zai cigaba da rayuwa a yanda aka halicce shi mutum bai da daman da zai canja ko da yake yanzu akwai technology na abu akan je ɗan yi gyare gyare mutum ya canza kamannin shi ya koma wani kamanni to ni dai abunda nike ji bana jin komai game da da um game da jiki na ko wani abu bani da wani matsala akwai waƴanda su masakai ne akwai wanda makaho ne akwai wanda be ji akwai wanda kuma yana da hannu akwai wanda kuma yatsu ne ya rasa akwai wanda kuma kunnen ne bai ji gaba ɗaya akwai wanda kuma sabida a yanzu dai gaskiya ni dai for ni dai ban da wani abu da zan da zan yi wanda zance gashi wai a um jiki na wanda ina jin wannan ɗinshi na gode Allah sabida akwai waƴanda su kuma kaman makaho wanda be gani baya jin daɗin ya kasance baya gani sabida mene ga um sauran mutane nan da yawa yana yana ganin suna rayuwa shi kuma kamar shine wanda ba a so an samar dashi a haka to idan yayi haƙuri yayi tawakali ga Allah ba wani abunda zai yi same shi akwai wanda shi kuma ji ne be yi ga baki daya shi ma zai ga ga shi dai yana ganin mutane shi kuma ya sha bamban da wannan wanda bai gani ɗin shi ji ne ga abu ne kawai be ji har ma a yi wani abu ma wanda se dai ka mai nuni da hannu sannan ya fahimta wani kuma ƙafa ne be da shi wani ƙafan ne guda ɗaya be da shi wani kuma ƙafafuwan ne gaba ɗaya bai da shi sai dai a kai shi wuri kaza sai dai a tasar da shi a zaunar da shi a kai shi wuri kaza a kai shi wuri kaza amma waƴannan suna da mafita da ake ɗan samar musu kamar in mutum bai da kafafuwa guda biyu duka akwai keke da ake samar wa wanda mutum zai ringa kai kan shi inda yake so ba tare da wani ya ɗaura ma wani nauyi don ya kai shi ba akwai wanda ƙafa daya ne yakan yi amfani da sanda guda ɗaya sabida ya kai kan shi inda yake so sabida ya samar ma kan shi da abinda ya kamata akwai wanda kuma shi a jikin shi kamannin shi ma gaba ɗaya ma ya kan tsoraci kan shi be iya shiga cikin al'umma in ya shiga cikin mutane wasu na kyaran shi wasu na tsoratar shi wani kamannin shi haka duka dai duk wannan abu duk ba abu ne wanda ma ya kamata a ce kun tambaye mu a kai ba don

inna fahimci wanna ana tambaya ne akan wane irin salo mukeyi domin zabin mu na yau da kullin to salon da mukeyi sabida zabin mu na yau da kullin shine shiga da kuma sa sutura wanda suka dace shike kawo chanji da kuma ainahin abinda mutane suke so wanda zai kawo mana cigaba a cikin al'ummar mu da za'a samu wani wato matsala ba ba kome bane wannan shine kayan da mutum yake sawa ma sukan sa mutum ya natsu ya gane a dinga mai kallon mutunci sabida mutunci madara ne idan ya riga ya zube ya riga ya zube kenan babu yanda za'ai a kwaso shi sabida mene shi wannan salon da akebi sabida abu na yau da kullin shine wasu maza da mata kowane dai da irin kayan da zasu sa da kuma irinabubuwan da zasu dan abu sabida idan ya samu wannan dinshi ya samu wanda abinda ya kamata ya sa sabida abu sabida wannan dinshi sabida ya samar da abu wanda bai kaga abinda ya samar ba bai gaza da abinda ya fitar ba bai abinda ya kasance zai kawo mai wani abu wanda zai abuba sabida idanya abu akwai abinda sannan sai a abu sannan idan ya kawo ami shi abun sai ya samar da abu na yau da kullin koda yaushe zaka sa hula za kasa riga zaka sa wando zakasa takalmi zakasa agogo zakasa glass ga mai ra'ayi kenan ba kowane yake sa shi wadannan abubuwa ya kasance a haka ba wanin yana son sa abu irin wannan wani kuma yana son sa abu irin wannan ko wane dai da irin tsare tsaren shi ko wane da irin abinda yake so ko wane da irin abida yake da bukata yasa sabida ya cimma abinda yake so ya ci sabida idan yayi wannan shine zai samar mai da abinda yake so sabida ya cimma abinda yake da bukata a salon shi na yau da kullin